Ŋutsu eve aɖewo le mootoo aɖe tutum ɖe ŋugo gãa aɖe me. Ɖeka si le, ɖeka kɔkɔ ŋutɔ eye wòdo dzimewui dzẽe.

Yevu ene aɖewo nɔ suno aɖe me le gota, ɖewo do aŋgbaɖiɖi awu dzi wui eye ɖe hã do awu dziɔ̃ ɖe dzime.

Yevu aɖewo le krɔa krɔa aɖe me. Wotso teƒe aɖe yina teƒe bubu. Wo le dzidzɔ kpɔm le akro sia me. Ɖewo hã wu woƒe kuku dzi.

Sɔfo aɖe yɔ dɔ na dɔnɔ aɖe si mete ŋu le zɔzɔm o eye sɔfoawo do dɔnɔa ƒe keke si me wònɔ la ɖe dzi.

Tsi le dzadzam le yevu du aɖe me eye amewo le zɔzɔm le tsia me. Wokɔ xexi bu wo ɖokuiwo dzi eye nyɔnu ɖeka do ŋutsibunu.

Wɔametɔ aɖewo le wɔametɔwo ƒe kekeme eye wole asiabo ƒom le abo, asi abo ƒo ƒe. Ati aɖe le wo megbe.

le..Yevu ɖeka kple ameyibɔ ɖeka nɔ anyi ɖe nuɖukplɔ aɖe ŋuti, ameyibɔa le fufu ɖum eye lã kɔ ɖeka le fufua dzi.

Bafa aɖe si le gabiam le mɔdodo aɖe dzi mlɔ mɔdodoa mɔdodo sia dzi. Ɖevi aɖe nɔ anyi ɖe egbɔ eye wo le aŋe.

Dɔnɔkɔdzixɔme, dɔnɔdzikpɔlawo le afi ma, ɖewo tɔ ɖe anyi, ɖewo le dɔnɔawo gbɔ kpɔm. Nyɔnu aɖe si dzi vi teti tsɔ ɖevi mlɔ dɔnɔbadzi eye yehã nɔ anyi ɖe afi ma.

Kenya nyɔnu enyia ɖewo tɔ ɖe gbea ɖeme, ɖe dziɖegbe kaɖi xɔ mɔa ɖe ŋuti, he do woƒe abɔwo ɖe dzi le dzidzɔ kpɔkpɔ me.

Yevu ade aɖewo hã le af..afi sia, nyɔnu ɖeka do gaŋkui eye wòdo dzimewui aŋgba mu eye wòle dze ɖom.

Fiase gã aɖe sin ye yevuwo tɔ. Ame geɖewo zɔzɔm le teƒe ma yim be yewoava ƒle nu. Nyɔnu ɖeka hã yina do dzimewui dzee.

Yevu ade aɖewo le gbe aɖeme etɔ kɔ ɖukunu ɖe asi eye eve le yɔdo aɖe kum atiwo ƒoxlawo eye to aɖe ha le woƒe megbe

Nugɔmemasemase aɖe le dzɔdzɔm eye Kpovitɔwo va le vu lém. Kpovitɔ ɖeka do gaŋkui yibɔɔ eye wòbla gaƒoɖokui ɖe miãa.

Indiatɔ aɖewo nɔ anyi ɖe woƒe gbedoxɔme hele le America dukplɔ xoxoa Donald Triump ƒe pepawo ɖe asi kple eƒe nɔnɔmetatawo ɖe asi wodo nakedzo aɖe ɖe afima eye wole gbedom ɖa

Lɔri mododo ene aɖewo le woƒe dɔwɔwuwo me hele mɔdodo aɖe si gblẽ dzram ɖo vevie, ati aɖe le woƒe ŋgɔ eye wole gbe aɖe to

Yevu aɖewo le ɔu aɖe me le gbe aɖe me, tiglinyi woame eve le gbe sia me, ɖeka le ŋu sia ŋgɔ eye tiglinyi ɖeka hã le ŋua sia megbe, atiwo ƒoxlawo sɔŋ.